Ah di physical activites wey dey give me joy wey dey make my belle take coolee, number one I like to waka, wen I dey waka make I dey lis ten to music, I go dey see watin de, dey see motor dey go dey come, I go dey see watin life dey talk, I go dey see everytin wey dey happen for street, dat one e dey sweet me make I waka early morning, di breeze wey go dey blow me go dey make my head dey coolee and I go plug in my earpod to lis ten to gbedu wey dey burst my brain. Anoda tin wey dey give me joy wey be physical activities na make I dey dance, dat time wey I dey dance if I see beta gbedu, if na old school or high life or afrobeat wey at least wey go enter my brain small small I no go know wen I go start to dey dance, dey move my hand from dia my leg too go dey shake. I like to dey dance wen I dey inside house wey no body go jus disturb me at all na dat one dey sweet me pass. Anoda tin wey I like to dey do wey be like physical activites, I like to dey play ball, dat one alone na joy e dey give me joy. Play ball, go di street with boys make we go play ball make we enjoy ourselves, as I dey run go un and down my blood go dey pump, everytin go dey flow well for my body, na so I dey sweat dat sweat sef e dey commot dirty tins for my body, dat one I go dey gidigba I go dey fit notin wey you sey make I do wey I no go fit do. After I finish dat one I go come shower my body go come dey coolee, dat time anytin wey I dey do go enter, if I wan read self go enter, so I like to dey dance, dey waka, dey play football those tins dey give me joy wella, I like those tins wella

um for my own life um pipu wey dey make me feel valuables. My mama, my mama dey try my mama dey try oh um if my mama see me like dis e go say my pikin how far? You don go since morning I know sey you go make am um pipu dey talk about you concerning my hand work many many things go dey tell me sweet things wey dey sweet my belle I go come back dat time wey me I go think say um I go I nor even carry anything come house my mama go tell me sey no worry you don try no worry you do today if you no come today tomorrow you go get na so de man, de woman go dey encourage me oh de woman dey try I dey him make I dey around him anytime when I dey down she no dey even allow me think at all. My friend ma, um my OG dey try oh when when dey see me dey hustle dem go dey tell me tell me better better things wey go dey sweet my mind wey I no go fit give up dey tell me say um you wey do dis one you fit still do de one wey better pass dis one um don’t worry um dis one today you go sell am all those kind thing If dey see me say my face self even dey even dey one kind dem go dey tell some kind word wey go dey lift my mind you know dat kind thing at times text me sef if dey don leave me na sey I no dey close to dem dey go text me send message to me um how far hope you don get over de matter all those things dey make me dey valuable dey tell say um some pipu dey wey dey appreciate me some pipu dey wey dey like my exis ten ce all dis wey dey make my pesin spirit dey high even self pipu wey dey around de neighbors as we dey house na at least all dis um egbon brother um your way sure oh na you try pass oh um dis thing wey you do for me yesterday um I really like am I enjoy am all those things go dey make person head dey swell so I really like pipu wey dey around me oh my family my siblings um my friends dem those my padi padi dem dey even try for me oh I dey like make I dey around dem wella.

Omo, dis question um anything money, pesin suppose get sense oh em number one how person fit get peace of mind? like me de way I dey get peace of mind for my finance na to plan everyting wey dey enter my pocket, my account to plan am well make beta plan. money wey I go use chop money wey I go use transport myself go work, money wey I go use recharge my phone, money wey I go use pay house rent. so beta planning na im dey give me peace of mind for my finance because de money wey dey enter small compared to the responsibility wey person get. mama go call, papa go call, de siblings em even sef de wey person dey carry up and down too. you go dey reason to send urgent 2k naw. anoda ting na to dey save oh from de small ting wey dey enter every month, e get how I dey save small small small small no mata how bad e be, na to dey save oh. omo and me as I dey, I don sabi myself oh. I no dey borrow any how I no dey owe money wey I know sey I no fit pay back. money wey I go owe wey be sey my salary after de whole month no go fit pay, I no dey near dia oh at all. dat one dey help me small small. I know sey to any gbese wey I get like dis, if money come for end of de month, I go fit remove small settle de gbese na dat one dey give me joy small small and plan b always dey oh. wey to if dis tin way I dey plan no work, wetin I go fit do again to actually support am na so life be. I no dey do pass myself oh! I know how much I dey collect, I no fit dey even buy asoebi wey be sey I go buy finish my account go come red, I no dey do am na so me I dey manage to give myself joy.

Omo spiritual mata no be for small person oh. spiritual mata na wetin need, wey everybody suppose dey involved. we dey talk about spiritual mata, e dey into different parts oh e get some pipu wey be sey de ting wey dey know about spirit na make dey dey meet Baba tell dem sey dis dis dis ting na im dey follow oh. but as a Christian na spiritual mata no be someting wey person fit play with oh because dis life um na battle ground. Okay, if you wan make am in life you have to be rooted in spirit oh. if you no sabi God you know how you go carry your juju but for me na God still sure pass oh, noting wey God no fit do you hold your God well. your God too go hold you wen you need am. if you know how to dey praise God, how to dey pray to God or if na pipu wey you sabi or put trust in all dis stuff, you must know how to appraise your God oh. anyone wey you wan follow, know how to appraise your God so dat wen you yourself need am, im go know how to come to your aid. na so life be oh. some adage say if you pour wata for ground, step on wet ground oh. so you must know how to appraise your God na de ting spiritual mata no be joke oh na someting wey person suppose take serious for day, for night. life na spirit oh some pipu sey na mata wey dey don settle for spirit na im dey happen for real life oh. so spiritual activities no be play oh at all. if you sabi pray pray if you sabi mix mix know de one wey work for you, but for me, de one wey work for me na to carry my bible carry my mata go meet God oh; baba see as dis ting be make im help me oh save me oh,

um my p my pman, God will bless dat man for me oh. e no easy oh, sey may pesin start from wey dey give birth to pesin ni abi wen person starts to know right from left to see; do dis one do dis one. my parent dey try oh dey advice well, na dem advice me base on wetin I dey do to even make earnings now and de support financially dia role plenty for my life oh. wen na if I get challenge for work. i go meet dem sey ah maàlémaale see how dis ting be oh dem go still tell me son don’t worry everyting go soon dey okay. Dem dey encourage me well dem dey give me advice dey open my eyes to some tings wey me sef I no even know. dem dey bring example carry me go pipu wey don go ahead of me dem dey tell me one or two how I fit make am for de job wey I dey do dey still dey support me with prayers oh because anyting wey person do if e no pray e get as e be. my mama my papa dem dey pray for me oh anytime wey I make call sef na prayer dem dey first do, my pikin you go make am for wetin you dey do oh and I tank God, God dey answer dia prayers concerning my life. omo my parents dey try oh I no go lie if na wen I no get money I go just call dem say to I need I need paho wey I go use see front wey dem go still run up and down to find someting put for my account. abi na to find de means sey everybody must chop for house. omo those pipu dey try sha I no go lie dem dey try make God bless dem for me oh and make God bless me too and I go fit even repay wetin dem don do back oh those pipu dey try for me wella wella wella wella. dem try oh.

um dis one sweet me um, I get many pipu wey I dey look for my front oh, any pipu wey dey do wetin I dey do make I dey look dem as example, make dem dey help my life. um my model dem try oh, dia doing good for dem self, dat one alone dey help me, dey motivate me sey for dis field wey I dey, me too I go make am, and dey are trying, if I make mistake dey go call me, dey fit dey harsh on me oh but later dem go tell me sey um de reason why we are like dis, de reason why we are like dat na for your life to better, de time wey dem suppose shout dem go shout, de time wey dem suppose talk small small dem go talk small small, those pipu dem dey try for my life sha, I no go lie. Dem dey try dem dey carry me go work, show me how things are done, sey if you dey dis kind problem na like dis you go take solve am, if you get dis kind challenges see de step wey you go take, you go go dis way go dat way. Their role nor small for my life oh, dem dey help me, still open my eye to wetin me I no even dey reason. Those pipu dey help my career oh, dey go sit me dan at times tell me sey if you want make am for dis work na like dis na like dis you go dey respect pipu wey dey front, sey I no go dey dey do over sabi, I no go dey do too too know. Many many things wey dem dey tell me, atleast so dat me too I go fit become man, so dat I go fit stand on my own gidigba. My first job wey I go do sey my model give me, he say to let me try dis one if you go even fit do am, as I make mistake he correct me, tell me oya go do am again, if I still make mistake he correct me, so na so na so till I become wetin I become today, I give God de glory oh.

dis life dey as my own life personally dey thank God for my spiritual leaders when I even dey talk about my spiritual leaders, my papa and my mama dem even dey among, my pastor dey among to enligh ten me wetin de spirit realm dey talk especially my mama when I dey small. Make sure sey um I go church, lis ten to pastor, I thank God for my pastor wey I get dat man na real man of God um na im help me teach me how to understand what de spirit is saying. If I read something for bible I no understand make I call on holy spirit oh if I read finish e go tell me wetin you understand about dis thing, if I tell am e go still sit me down sey to see wetin dis verse dey tell you, see wetin dis one dey say. encourage me, give me another scripture verse go and read, come and tell me wetin you understand and for prayer matter de man try, e try well well oh no be joke de man na better person. Na pesin wey want pesin life good e want better for me. E dey help me, at times go tell me come make we pray together, let’s do dis one together small small small small me too dey grow how to start praying for one minute to two minute, three minute, four minute, five minute if at all sleep self no wan gree at times, e go sey um I no go fit go house today come church let’s pray, im go pray, to prayer dey help oh. Small thing wey e don teach wey person to still dey read bible dey our mind now sha.

um dis one na serious matter oh does arm forces dem be wicked pipu e go better make person no fall victim, no just enter there net at all. De way dey dey look civilians as if sey you be nobody ni oh, if you enter their matter um if you enter their hand um your eyes go see shege, your eyes go see shege no be so I dey go one day police and one civilian dey call maybe sey na yahoo boy I no know wetin e do jus because de guy do one dread, dem stop am for e motor say make e come down say e be yahoo boy, yahoo boy on top wetin! Sey person no fit use better ting again naso dem dey harass dey assault dis guy dey slap am and no be their duty be dat, their duty na to protect de citizens de citizen wey you dey protect wetin go make you dey slap am again. Dem say make you make sure sey every citizen dey safe you you dey dey slap de citizen, dia matter dey long oh. Anytime wey I reason their matter abi I hear about their matter like dis um. E dey do me like sey make I get power wey I fit even jus sack any of dem anytime to comot uniform from their neck. How you go dey say you no fit waka freely you be suspect their matter tire me I no go lie. Civilian dem no be anything for their eyes at all. Dem no be anything for their eyes at all but for my own sha dem get their own advantage too at times if all dis thieves dey see sey um pipu wey wear uniform dey front, den dey know how to find their way at times or e go make sure sey to dem no do wetin dem one do again. In a way dey are good um but if we go look am well does pipu dey are wicked oh dey are bad. Dem self dey do pass theif <laughs> at times dem do pass thief oh.

omo! government mata dey a, dey affect person sense of security and civil responsibility well well. If government dey do wetin correct, like provide good policy, light, water, road and dem dey respect law, e go mek person feel safe, no fear to waka anyhow. You go wan obey law, person sef go wan pay tax, do your own part for di society, because you believe sey government dey try for you. But if government no dey do anytin, ah! mtcheew, oh, options full ground, police dey collect bribe, light no dey, water no dey, person go go school sef, no job, you dey waka, fear go dey catch you, you no trust dem naw, me personally, I no trust dem, I go feel sey, anytin wey I do na how to dey find how I go survive na im remain o, because den no dey do dia part. As government no dey do dia part sef, mek everybody dey disobey law, everybody jus dey do wetin dey like, and our government sef, men wey dey make law too, dey den dey obey law? den no dey obey law naw, how den kon mek citizen to obey law? So, as government dey behave naso e dey affect everybody. How person go feel safe? Person no go fit feel safe naw, na dia wahala sef dey mek pesin dey do wetin e dey do. Young boys, den dey do yahoo, if to sey beta job dey, after person go school, wetin go mek pesin go dey do yahoo naw, but pesin go go school, under sun, inside rain, four years, five years, pesin go go service come back, no job. To put sometin for mouth na wahala, government, dia own too much for wetin dey happen for dis society. Mek God just give us beta leader, na my own prayer be dat o.

Ah! One entertainment experience wey touch my soul, wey touch me well well na de first time wey I go live music show for stadium. Omo! See grooving. See crowd. Guy! Dat tin make me feel good oh. E make me feel beta. As I reach dia, de crowd wey just full everywhere dey give me joy. Music dey blast. See light dey shine. Everywhere light out Omo! Different colours. Pipu just dey shout, dey dance. Come see grooving. Guy! Memory dey come back. As I just dey remember laidis, I dey happy. I con dey picture tins wey sup dat day. um Omo! De whole place just dey hot. Like, omo hot. Everybody dey enjoy demsef, dey lis ten to beta gbedu. Omo! Those guys wey come sing, mehn, dem bad. If I get money ehn, I for just carry dem for my house, make dem dey sing for me. Omo! De musician um  um , dem full everywhere, dem scatter ground. I cut cap for dem oh. If you hear twale, na dem I dey wake oh. E be like sey my body just dey awake, like I dey very very energetic, like. Even mysef wey I no believe, I just dey jump up and down on to sey music dey enter body. You see, wen de gbedu dey enter body um, e dey enter body. Omo! Gbedu enter my body dat day, I feel good. Like, if not for dis country wey we dey, na kain moment pesin suppose dey get for de rest of his or her life. At least, you go dey alive. You go know sey um no, your spirit dey awakened. Na beta experience for me oh. Omo, till today, I no go fit forget dat music, live music wey I go go watch for stadium dat day.